Indawo zesibhedlela lapho okutholakala usizo lwempilo khona zindawo ezenzelwa abantu ukuthi nxa begula bahambe khona bayothola usizo beyelapheke kahle.

Izinto zokusebenzisa esibhedlela ezifana lamajekiseni ezisebenziswa ukuthi abantu bathole usizo izinto abazisebenzisa ukuze kutholakale usizo ebantwini abanengi.

Inqola yesibhedlela yabantwana abancane yenza kube Lula ukuthi behanjiswe lapho okumele bayekhona esibhedlela ilusizo kakhulu njalo iyayenza umsebenzi ube Lula ma kusesibhedlela

Indlela yokwenza imithi yesimanjemanje esibhukiwa ukuze uthole umhlobo yedrip emzimbeni uthole amandla ngomhlobo wedrip emzimbeni womuntu.

Abongikazi bendlala umbheda esibhedlela esikhulu. Abongikazi labodokotela, abanye babukele khonapho, okwenziwa ngabanye omongikazi.

Indawo lapho okutholakala khona imithi yesikhiwa indawo ebizwa ngokuthi ngama pharmacy njalo nje kuhlala kugciniwe imithi ukuze mawufuna ukuthi uthola imithi uhamba khona ngazo zonke izikhathi bakubhalele.

Indlela yesimanjemanje yokuthola indlela yokuthi abantu bathole usizo kwezempilo ngendlela yesimanjemanje ngendlela ye internet ukuthi bathole usizo lesibhedlela

Imithi yesintu esiyithola endaweni ezisemaphandleni iyanceda kakhulu ukuze imizimba iyakheke kahle ihlale iqinile ngazozonke izikhathi singahlali njalo nje sigijimela esibhedlela ukuze sithole imtholampilo.

imithi yesintu ilusizo empilweni zabantu efana naleyi iyasiza empilweni yanamuhla kuhlale njalo nje umuntu egijimela esibhedlela kulusizo ukuthi athole uszo ngomuthi wesintu

Imithi yesintu ehlanyelelwe ngendlela yokonga umhlaba lokuseva amanzi endaweni ezisemadolobheni ukuze kutholakale indawo yokuthi umhlaba uthole ukonga amanzi.